Nyimpadɔm a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Binom hyɛ atar tuntum, na wɔsoso akyɛw akɔkɔɔ. Wɔdɔɔso yiye ara. Wokitakota taabow a wɔdze akyerɛw beberee egugu ho.

Mmesiafo abien tena pɔnkɔ do ɛwɔ mpoano. Benyini koro ɛna besia koro so nam fam. Ɛpo asɔkye ne bɔ reba. Wɔn a wɔtena pɔnkɔ no do no reserew a ɔkyerɛ dɛ wɔn aniwa agye.

Aberantsɛ a ɔtsena gallon do na solar panel ne ndzɛmba beberee si ne nkyɛn wɔ egua do. Wɔ aberantsɛ no ekyir hɔ no, wɔahyɛ gua kakra wɔ hɔ a ɔtɔn ndzɛmba beberee a nkorɔfo ba wobedzi gua wɔ hɔ.

Nkurɔfokuo a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ na wɔgyina kwan mu, na nyimpa kor gyina hɔn enyim okita megaphone, na ɔrekasa mu kyerɛ ɔdodow a woetwa ahyia a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ yi. Binom gyinagyina n'ekyir a woritie.

Skulfo moframba a hɔn kyerɛkyerɛnyi gyina hɔn enyim rekyerɛ hɔn adze. Hɔn black board twer ban ho. Kyerɛkyerɛnyi no ebisa hɔn asɛm, na skulnyi kor ama ne nsa do riyi no. wɔresua adze wɔ dɔtedan mu.

Nkorɔfo pii tse hɛmba kɛse mu a dan wɔ do na wɔabɔ pata wɔ enyim. Hɛmba yi nam po do a ɔrokɔ. Hɔn a wɔtsenatsena hɛmba no mu no binom amema hɔn nsa do, binom so ama kyɛw a wɔhyɛ do.

Aketseesia fɛɛfɛw gyina dɔm dodow enyim a ɔadwow ne tsir na ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa. Adze da ne kɔn mu. Na aksamu si n'enyim a ɔrekasa. Mbesiafo nkaa a wɔaka tenatena hɔ a wɔretsie asɛm a wɔreka no.

Amuna kɛse da hɔ a nkurofoɔ tutu anwea gum. Wokita sofi ɛna wɔde tutu anwea no. Mbesiafo abien gyina wɔn akyi a wɔrekasa. Baabi a wɔreyɛ dɛm adwuma yi, ɛpɔw kesɛ paa wɔ wɔn akyi a afuw ayɛ do ma.

Nnipa pii a wɔatow santsen. Ebibifo wom na aborɔfo nso wom. Wɔkitakita gallons, na wɔatow santsen dɛ wɔresaw nsu. Obiara retwɛn dɛ obedur ne do na wasaw ne nsu na wakɔ.

Nkurofoɔ asia tena pono ho. Abaasa tena pon no fa. Ɛna abaasa a aka no so tena ɛfa a ak no. Abɛɛfo mfidie sisi wɔn anim. Na wɔde bi nso ahyehyɛ wɔn tiri a ɔkata wɔn aniwa do na wɔrehwɛ dea ɛrekɔdo.

Maame a ɔwɔ gyaadze reyɛ edziban. Ne dadzesɛn si ne silinda do. Bokiti si n'enkyɛn a nsu wom,, na kɔɔpoo so da bokiti nemu. Okita kwanta dze eyi nam efi dadzesɛn kor a osi fom mu.

Nkurɔfoɔ a wɔreba adwabɔ ase. Wɔato santen, na wɔreyɛ amamberɛ, dzea odzi kan no soa asesegua a efuw wom. Hɔn nyinaa fura tam asɔɔtoo. Bi ne dze si n'akoko. Bi nso ne dze gu ne kɔn ho.

Asantehene Otumfoɔ Osei Tutu, a ɔtɔdo abien, tse n'eguam. Wafura kente na ɔdze sika kɔkɔɔ atoto ne kɔnmu na nensa. Asesegwa kɛse da n'enkyɛn, na nipa dɔm atwa neho ahyia.

Aketseesa fɛfɛɛ a ne tir nwhi bebree na ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa. Ogyna hɔ dze ne nsa asi n'asen. Ogyina hɔ rehwɛ ntaaboo bi a wɔahyehyɛ na wɔdze mbɔdambɔ na kɔɔpoo asɔɔtoo asisi do. Afuw sensɛn taaboo no nkyɛn.

Mboframba a wɔresaw wɔ dwabɔ bi ase. Mboframba no nyinaa fira tam. Na wɔdze powder akeka hɔn enyim. Nyimpa dodow no ara ehyia wɔ hɔ a wɔrehwɛ asaw yi. Nyimpa a woehyia rehwɛ asaw no tse apata ase na wɔrehwɛ.

Atɛnbuafo esia a wɔtsena asɛndzibea reddzi asɛm, na ntimpa beberee nso tsena hɔ a wɔretsei. Asɛndzibea kyerɛkyerɛfo no tse atenbuafo no hɔn enyim. Lɔya kor asoer rekasa kyera atenbuafo esia yi. Aberantsɛ bi nso gyina hɔ retwa camera.

Papa panyin gyina nsɛmtwerɛfo bebree anim a ɔrekasa kyerɛ wɔn. Nsɛmtwerɛfo no beberee kita kamara a wɔde twa mfoni. Ebinom nso kita fones. Ebinom nso de akasamu esi papa no ano wɔ abre a ɔrekasa.

Dan fɛɛfɛw a ne mu nkandzea a ɔyɛ fɛw yiye ankasa. Nnyimpa pii nso gyinagyina dan no anyim a wɔrehwɛ. Mpɔnkɔ abien a kyarɔt wɔ akyir si dan no anim. Na nsu kɛse nso da dan no enyim.

Nsɛntwerɛfo beberee wɔ dwumadzi bi ase. Obi asor dze akasa mi rekasa. Nsɛntwerɛfo a wɔgyinagyina ekyir no nyinaa kita camera a wɔretwa videos. Binom nso tete hɔ a wɔrekyerɛkyerɛw.

Nkurɔfoɔ a wɔatow santsene wɔ sar do. Wɔtsenatsena efupɔnkɔ do. Ebinom nso nam fam a wodzi efupɔnkɔ no enyim, na wɔrekyerɛ hɔn kwan.

Besiafo abien wɔ ayaresabea. Ɔkoro yɛ nɛsenni, ɔkoro yɛ obi a ɔbɛgye ayarehwɛ. Nɛsenni no rekyeki obi a ɔbɛgye ayarehwɛ no ne tɛmpirekya. Wɔ ayaresabea hɔ no, pono a osi wɔn nkyɛn, nnuro bebree gu do.

Mbesiafo a wɔdze hɔn nyansambɔ akɔbɔ ho wɔ ano dɛ wɔrekobu nsu. Nnyimpa de gyina ball hole n'akyir rebu nsu no. Obi asua ne nsu dze rekɔ.

Amaamefo bebree atsenatsena ase. Binom nso gyina hɔ. Hɔn a wɔtsena ase no hɔn mba tsenatsena hɔn nan do, na nɛɛseni nso tsena pon ekyir. Wɔ nnɛseni no pon no do no, ndur bebree gugu do a ɔrebɛhwɛ na wayɛ mmɔframma edur.

Mmeranteɛ a wɔtete dadzepɔnkɔ do na wɔretwiw. Wɔhyehyɛ ahwehwɛniwa na kyɛw a wɔde twiw dadzepɔnkɔ. Wɔ dadze pɔnkɔ no do no, obiara wɔ ne nsuo a ɔhyɛ ne dadzepɔnkɔ no anim. Wɔhyehyɛ mpaboa a wɔdze ritwiw dadzepɔnkɔ no.

Besia a ɔtsena hɔ, na wakua bukyia dze dadzesɛn asi do, okuta ɛta a ɔdze reka ɛtsew. Mmɔframma ebien gyina n'enkyɛn a wɔrehwɛ ɛtsew a ɔreka no. Na kyɛnse kakraba si n'enkyɛn a nsu wom, ɔdze nensa tom na ɔdze ka ɛtsew no.

Nyimpa dodow a woedzi ehyia a hɔn mu binom hyɛ suit, security person wɔ hɔn finimfin, na binom so gyina pon ekyir a woridzi nkɔmbɔ.

Maame panyin ne dɔkota ni tena pono ho wɔ ayaresabea. Dɔkota ni no rekyekyɛ kyerɛ nsɛm mu akyerɛ maame no. Wɔ dan no mu no, nkraataa pii femfam mu. Ɔpono a dɔkota ni ne maame no tena ho nso nkraataa gugu do.

Amanyɔfo a wɔgyinagyina kaal mu reyɛ campaign. Hɔn bodyguards gyingyina kaal no ho. nympa mpempem nso etwa hɔn ho ehyia a wɔamema hɔn nsa do worikyiakyia mbenyinfo yi.

Aketesia fɛɛfɛw a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ ɛna fufu tena teaseɛnam dedaw do. Pɔnkɔ gyina teaseɛnam no anim. Ahoma so aboa no kɔn. Aketesia no gye ahoma nom. Dan fɛfɛw a watwerɛw atwerɛwmma fɛfɛw wɔho si ne nkyɛn.

Adwumayɛfoɔ a wɔreyɛ kaa kwan. Wɔn nyinaa wɔhyɛ adwuma mu atare. Na wɔhyehyɛ kyɛw nso. Wɔdze mmoba egu kaa kwan no mu. Na wɔn kaa anksa a wɔde yɛ adwuma no rebɛfa mmoba no do.

Nnyipadɔm pii a wɔadzi ahyia wɔ kar kwan mu redzi akɔnaba. Na binom nso soa adaka a ɔte dɛ dan. Ne sor no yɛ tuntum. Na wɔdze kwan mu. Na wɔdze rekɔ.

Abrɔfo pii a woaboa ano. Na wotwa mfoni ɛwɔ dan bi anim. Dan no yɛ ɔdan wakyɛ. Ne nkaho yɛ fufu. Na n'ase no w'aka no tuntum. Ɛdan no yɛ fɛw yie. Na mmom ɔyɛ dan dadaa.

Nkrɔfo anan a wɔresaw wɔ dwumadzi bi ase. Mbenyinfo abie na mbesiafo abien. Wɔrebɔ ayer wɔ bere a wɔresaw. Wɔresaw agbagya a ɔyɛ anwonafo hɔn asaw. Mbenyimfo dze tam asisi hɔn asen. Mbesiafo no dze tam asisi wɔn akoko.

Ayarehwɛ rekɔ so wɔ dua kɛse bi ase. Nkurofoɔ bebree ne wɔn mmoframa aba. Maame koro tena nɛseni nkyɛn a ɔne ne ba no regye ayarehwɛ ɛwɔ nɛsenni no hɔ. Wɔn mu dodoɔ naa hyɛ nos maks.

Nnipadɔm bebree a wɔaboa ano. Ebinom yɛ Abibifo na ebinom nso yɛ Abrɔfo. Dɛm nyipa yi akɔ eskɛɛhyin wɔ castle. Na watu nsa retie abakɔsɛm a wɔreka kyerɛ wɔn no. Castle no ne nka ho no yɛ fufuw.

Mberantse ebien gyina dan fofor a worisi ho, wheelbarrow ebien si dan no enyim, atwer twer dan no enyim. Dan fofor a wɔresi no yɛ aborɔsan, wɔdze bricks na wɔdze ahyehyɛ dan no, wɔahyehyɛ edu sor kakra.

Ayarfo gugu ayarsabea a obiara da ne mpadua do, adatserfo ebien gyina hɔ a wɔrohwɛ nkrataa mu, ayarfo wɔda hɔ nyina no, tam katakata obiara do.

Wɔatow mpa wɔ efuw a ɔyɛ nkyɛkyɛr mu. Ngua na bag sisi mpa no nkyɛn. Ndzɛma pii nso gu mpa no do. Mpɔnkɔ ebaasa gyinagyina efuw no mu. Nyimpa binom nso gyinagyina mpɔnkɔ no nkyɛn.

Nsa akɛse ebien a wɔayɛ no statue na wɔdze bridge fɛɛfɛw ato do, na nyimpa beberee nam bridge no do na wɔrohwɛ dɛ mbrɛ bridge no yɛ fɛw.

Afarefo mbenyinfo anan gyina hɔ. Basaa nhyɛ atare. Wɔn mu koro pɛ ɛna ɔhyɛ atare. Wɔde wɔn ho bo egu soro. Wɔtwetwe wɔn mboa na woayɛ no yie. Hama so gugu wɔn nkyɛn.

Maame penyin a nsɛnkyerɛwfo atwa ne ho ahyia. Nsɛnkyerɛwfo no kitakita camera a wɔdze retwa mfonyi. Binom mso kita akɛsa mu a wɔde asi maame no n'ano na wɔnye no adzi nkɔmmɔ. Maame no n'ekyir no, wɔahyɛ gua kakra; ngo, tomatoes na ndzɛma pii ka ho.

Nkrɔfo a wɔadzi dɛm redzi agor wɔtenatena wheel chair mu na wɔdze ball redzi agor. Agor a wɔredzi no wɔfrɛ no baskɛt ball. Dɔm bebree atwa wɔn ho rehwɛ agor a wɔredzi no.

Nkorɔfo aka hɔ n ho abɔ mu dɛ kuw a wɔtow ndwom na wɔsane bɔ ayer. Mbenyinfo ebaasa tsena hɔ a wɔrobɔ ayer, na nkae no a wɔaka no gyinagyina hɔ ekyir a wɔrotow ndwom bɔ hɔn nsamu.

Indianfo mbenyinfo a wogyinagyina hɔ a nyimpa kor gyina hɔ enyim hyɛ batakari na ɔsane nso hyɛ kyɛw rekyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ hɔn. Nyimpa binom ɔdzi ka a wogyina enyim no fira tam, na wɔahyɛ atar egu do. Kor aka ne nsa abra mu.

Nkurɔfoɔ a wɔaka hɔn ho abom na wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔne abammɔfoɔ asi anim a wɔnyɛ hɔn roko. Abammɔfoɔ no kutakuta ahwehwɛ wɔ wɔn enyi w wɔdze bz hzn ho ba afiri hɔn a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ no ho.

Adesuafo mmɔframma wɔ sukuu mu resua adze. Adesuafo no nyinaa tete wɔn agua do a wɔdze ntaaboo na wɔde abobɔ. Adesuani koro deɛ w'adi dɛm nti wɔtena whil kyair mu na ɔtena adesuafo wɔn nyinaa anim. Na ɔresua adze.

Mmranteɛ nsia a wɔreyɛ galamsee, bino kita sofi a wɔdze retse dɔtse. Bi nso kita pipe tube a nsu fi mu reba. Ɔdze nsu rehorhor dɛtse a ɔatu no na wɔtum wanya gold a ɔwɔ mu no.

Kaar a ne nkaho no yɛ green, a nyimpa tsetsem. Apɔnkye fufuw gyina nkyɛn, na wɔasan asoa nneɛma wɔ kaar no do. Kaar no enyim no ebuei, na nyimpa binom nso gyina kaar no n'ekyir.

Mbenyinfo a hɔn nyina hyɛ edwuma mu atar, na hɔn nyinaa nso hyɛ helmet a wɔreyɛ edwuma wɔ kwan do. Wɔakyekyer ndadze. Binom gyina do. Binom nso gyina nkɛn a wɔrehɛ edwuma.

Mmoframa gyina gyina nsum. Nsu a wogyina mu no, emu ɛntew. Nwura bebree gu nsu nom. Hama abien wɔ nsu no mu. Mmoframa no reyi afuw ne nwura efi nsu nom.

Nkorɔfo pii dze gallons gyina filling station kɛse bi ase, motos sisi hɔ, cars so sisi hɔ, wɔahyɛ line a wɔrotweɔn dɛ obodu obiara no do ma woeekobu ne petro na wɔakɔ fie.

Mmranteɛ bi gyinagina hɔ a etuo sensɛn ebi ho. Ebi nso ɛhyɛ kyɛ. Ɔbaako kura aboa bi mu. Ebi nso egyina.

Nkurofoɔ nenam ɛdan kɛse bi a ɛmu yɛ fɛw mu ne mu nhwehwɛ ne nkanea beberee. Ɛdan no yɛ aborosan. Ebinom nam fam na ebinom nso nam soro. Atwedeɛ deda dan no mu a nkurofoɔ fa so resesane sane na wɔdze foro.

Nkurɔfo bebree gyingyina dadze ekyir, wɔdze dadze no esiw kaar kwan n'akomfa ma nyimpadɔm no nyinaa gu ekyir. Wɔ kaar kwan no mfimfin no, sogyani kita etuw, na abambɔfo nkae bi nso gyingyina hɔ a wɔrehwɛ nkurɔfo no.

Solar panels beberee gugu hɔ, na nyimpa beberee nso gyinagyina hɔ. Hɔn a wɔgyinagyina hɔ no hyehyɛ helmet blue. Wɔretsei asɛm a obi gyina hɔn enyim reka kyerɛ hɔn.

Mbenyimfo a wɔreyɛ edwuma. Wɔdze cement reyɛ edwuma. Hɔn nyinaa hyɛ edwuma mu atar. Wɔsane hyɛ warranty boot, ɛnna wɔhyɛ helmet a wɔdze yɛ edwuma.

Nkorɔfo a woetwa nsu na wɔrokɔ, wokitsakitsa hɔn ndzɛmba. Binom hɔn ndzɛmba da hɔn ekyir, bi kitsa hɔn ndzɛmba. Ndzɛmba ne bi nye mpadua, bokitsi, ndzɛmba a wɔakyekyer na beberee a ɔkeka ho.

Nkrɔfo tenatena fam wɔ kɛtɛ do. Wɔyɛ Indianfo. Binom kitakita krataa a wɔakyerɛwkyerɛw do. Binom nso kita krataa a nkan America mampenyin ne mfonyin wɔ do. Wɔ wɔn mfinfin no, ndua gugu hɔ.

Edwumayɛfo reyɛ edwuma wɔ kaar kwan ho, wɔdze pipe kwan roto famu, edwumayɛfo no nyina yɛ hyɛ edwuma mu atar, na wɔahyehyɛ adze wɔ hɔn enyim a ɔbɔ hɔn enyim ho ban, hɔn efir kɛse a wɔdze yɛ edwuma no so si hɔn nkyɛn.

Sogyafo etwa amona bi ho ehyia, hɔn hyehyɛ hɔn sogya atar, wokitsakitsa etur, kor aten n’etur wɔ amona no mu.